Muzvibhedhlera mwega mwega muntu ukatoendayo unyange utori nedenda kana kuti auna denda raunenge waendeyo naro unofundiswa kugeze nyara kugara muntu wakashambidzika uyezve vanenge veikurudzira antu kuita utsanana.

Mukati mwendaramo yedu tinosangana nezvirwere zvakasiyana-siyana. Zvimweni zvirwere zvinenge zvirimungazi mwedu. Zvimweni zvirwere zvinondobuda padera peganda kudai kuti zvinenge zvichitooneka. Pamweni pakona tikaende kuzvibhehlera tionoite ekubaiwe ngenaiti kuitire kuti zvipinde mungazi, zvipoze zviri mungazi.

Muzvibhedhlera nguva dzeshe dzinoendeyo akadzi anobhiirwa maningi kuti vauye nevana vavo nendumurwa dzeshe kuti dzizo weyiwa mwedzi nemwedzi kana kuti peshe pavanoite makore manyowani muhupenyu hwavo vanofana vechobairwa nekodonhedzerwa mitombo.

Munharaunda mwega mwega munofana kunge mune zvibhedhlera zvinenge zvirimwo. Zvinodetsera antu vanonga varwara, chero nguwa yavanenge vagumeyo. Uyezve muzvibhedhlera vantu vanofana kudzidziswa kuti vamwe mvura yakachena. Yakaongororwa inenge yakaningirwa kuoneka kuti inoita here kuti vantu vaimwe.

Madhokodheya nemanesi vanomboita nguwa yekuhamba muntaraunda yeha yega vechidzidzisa vantu mayererano ngekurwara kwepfungwa. Ichi chirwere ichi vantu avanasi kuchiziya hino vanenge vachivadzidzisa kuti uku kurwara ayikuroyiwapi.

Vana dhokodheya vemuzvibhedhlera vanomboita nguwa yekuhamba mumadzimbatso evantu vechivabhiira ngekuda kwezvirwere zvakwanda zvakungobuda mazuva ano zvskuti vanohamba vachingoongorara ngazi vechibhiira vantu vanenge vari muzimba.

Peshe panoitwa ngezveutano vantu vanotodzidziswa potsvakawa kunyangwe kuri kudziwirira zvirwere zvepabonde kana kuti chakanakire kuongororwe ngazi kana kuti zviinyi zvingange zvichingoita ngezvechii ngezveutano vantu vanongodzidziswa.

Ana dhokodheya vane nguwa yekuti vanohamba mumbatso ngembatso muzvikora vechidzidzisa vana vadodori vechivaronzera ngezvekuti munthu ukarumbire zviro zveanthu asharukwa unozvishaishira upenyu hwako uyezve unokone kubatira zvirwere zvepabonde.

Muzvibhedhlera mwega-mwega muna anachiremba varimwo. Kana ukatoendeyo uchirwara unoona chiremba uno tokuningira, okuhloya onyase kuona kuti dambudziko rako ringange rimbori rei, chii chambo kutambudza kuti uzogume kuuya kuchipatara, vokupe mutombo.

Muzvibhedhlera mwega mwega, munenge mutori nevantu vakasiyana siyana varimwo, vanoshandemwo-madhokoteya, vano..manesi, vanodetsera kubara kweakadzi. Vamweni vanonga vakaemera kusuke zvinenga zvaatiwa ngevarwere, kugadzirisa, vamweni kubika, zvakandosiyana siyana. Vantu ivavo vanoonekwa veshe muzvibhedhlera.

Mu zvibhehlera vantu vakawanda vano endemo kana vazwe pano rwadza kana une chitenda chinenge chechi kunesa unoenda mu chibhedhleya ko detserwa ndiana chiremba.

Akhiti wee mwaizviziya here kuti hayi kune vantu vanotofunda makore akawanda maningi vechifunda kuti vaone kuzorapa vantu. Vantu, madhokoteya eshe anopedza makore akawanda maningi echifunda zvemushonga nemutombo yakasiyana-siyana.

Kana muntu achinge akura achembera kune zvirwere zvakawanda zvinenge zvakuuya mungazi mwake zvinenge zvoramba zvechiabata zvinosanganisira kusagwinya kwemakodo kuda kudaii munhu achakwanisi kuema zvakanaka owa unenga oda kuhamba akabatwa kana kuhamba ngemudondoro.

Kune mitombo ino puwa vantu kana vechinge vaguma mu zvipatara iyi mutombo inoita yeku iswa nge tambo mungazi me muntu umwe na umwe unoita yeku baiwa oiswa chinoiswa chino pinze mutombo mungazi mutombo uno kasira kushanda kudarika dzimweni mushonga.

Vakadzi vanepamuviri vakaende kuzvibhedhlera vanoende koodetserwa kuona kuti mwana wakagara zvakanaka here, mwana waakurema zvakadini uyezve kuti mwana haana here zvirwere zvaanobuda achizozwa. Izvi zvinokombidzwa pamichini inenge yeikombidza zvirimundani memuntu.

Muzvibhedhlera mega mega mune nzvimbo yavanochengetera michini yakasiyana siyana, imweni michini inoningira makodo anenge aguka ayane .Ndiyona iyoyo inoshandiswa kana muntu achinge aguka murenje kana kuguka nyara kuti vaone kuti godo racho richakanaka ere .

Mukadzi weshe unenge akadzitwara, unobhuirwa kuchibhedhlera peshe paanoenda kuti hai zvakanaka kuongororwe ngazi yake kuziye kuti amuna ere chirwere chapedze vantu ichi ngekuti chirwere ichi achifaniri kuti chiende kumwana unenge akatwarwa mundani.

Muzvibhehlera mune michini yakasiyanasiyana kune michini inogara padhuze nemubhedha wemutenda umu mumuchini uyu ndimwona munochengeteerwa mapilizi, nezviro zvakwe zvaanenge akauyawo nazvo, apa ndipo panenge pechibvazve mapilizi anenge achipuwa.

Muzvi bhedhlera mwega mwega mune michini yakasiyana siyana yavano shandisa umwe ngaumwe muchini uno shandawo zvawo ndakamboende kwa Mutare ndochopinzwe mune imweni dzikumuchini rainge rakakura rai ongorere mwiri wangu weshe kubve kuhloko kuenda kobuda kuzvikunwe zvekumirenje

Muzvibhedhlera mune mishini yakasiyana siyana. Imweni yakona inoshandiswa pakuduse mazino anenge aora. Amweni mazino anoiswa amweni kana kuti anoduswa kana kuti pamweni pachona vanoisa zvavanoisa mumhangomwo kusvikira yadzara yovharika.

Muzvibhendlera mune michini yakasiyana siyana, zvimweni zvimichini zvakhona zvidodori, zvimweni zvakakura, amweni akabaakura zvemene mene. Iyi michini midodori imweni inodaro iri yekuchenesa munzee, imweni yekuningirisa mumadziso zvakasiyana siyana zvadzinoshanda.

Muzvibhedhlera mune michini yakasiyana siyana kune zvigwaro, kune naiti kune zvimweni zvinoshandiswazve apo mukadzi unenge echibara, kune njira mbiri dzekubaira mukubara vamweni vanoita zvekuchekwa, vamweni vanoita zvekubara zvakanaka.

Muzvibhedhlera mune mitombo yakasiyana-siyana umu ukaendamwo pangani pakona dai pahuro pari kurwadza kazhinji zhinji ukange weinzwa pahuro vanoita yekubaira kuti upone kuti uzwe zviri nane.

Mazuva ana aya kwane mitombo yakasiyana siyana inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mutombo ukaenda kuzvibhedhlera uchinzwe mukuhlani vanotokupawo mushonga wekuti unomwa kana kuti unenge wakaitawo mapirisi .

Akiti woye mwaizviziya ere kuti hayi kune zvitoro zvinotengese mitombo unorape zvakasiyana siyana ukaenda kuchipatara dangani une besha mupengo rinenge reikutambudza unototengawo mhtombo unoenderana nemurwadzirwo waunenga uchiitwa rechitoporawo.

Peshe paunoende muchibhedhleya wechizwe chaunenge uchizwa chiremba kana kuti nesiwo anenge akuhloya anotokunyorere pashi mitombo. Wapedza woende muchitoro chavo chavanoisawo mitombo yavo pona pachibhedhlerapo, wopuwa mutombo yavanenge vakunyorera kana vachinge vanayo.

Mazuvanaya kwane mitombo yakasiyana-siyana inorapawo zvakasiyana. Ukazwe musoro, une mitombo dzakasiyana siyana dzinorape musoro, unochiite ekutsvaka weunotsvaka weiti hino ndinomwa uri unonyasa kundiitira.

Kune zvibhehlera zvakatogadzirwa kuti avo vanenge varashika njere vaone kuendeswa ikweyo vechipuwe mitombo inoenderana nezvavanenge vechizwa. Muntu weshe unenge arashike pfungwa unoendeswe kunzvimbo kwona iyoyo achichiningirwa kusvika apona.

Muzvibhedhlera mwega-mwega muna anadhokodheya akasiyana-siyana vamweni vanoona maningi ngezve vana vadodori, vamweni vanoona maningi ngezve vantu vanenge vachembera vabvezera vayana, vamweni vanoona ngemakodo, vantu vamweni vanoonawo ngezvemazino.

Pamweni pakona unenge weitozwawo zvaunenge weitozwawo asi kuti iii kubaenda kuchi bhedhlera unenge weiona kuti ndingaavanesa kazhinji kazvona tinozoenda kotenga mutombo zvitoro zvinotengesa mitombo iyo kwatinoenda ko bhuyirwa kuti uyu mutombo unoshanda uye unopedza zvatinenge teizwa.

Kune zvitoro zvino tengese mitombo yaka siyana siya zvitoro izvi zvino oneka mwona mu zvibhedhlera neku banze kwe zvibhedhlera pamweni pakona muntu uka ende ku chibhedhleya vano kone kuku nyorere mitombo voti ende kuno tenga ikona ku zvitoro izvi wotoenda wo guma wotenga woto dziona.

Muzvitoro zvinotengese mutombo munotengeswe zviro zvakawanda zvakasiyana siyana ungange unyari mutombo wenyi urimwo vanotengesazve bota ravana vadodori nemukaka dzavana vadoko dzavanopuwa kana ana mai echinge asingabydisi mukaka wakakwana.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvinotengese mitombo yechiyungu iyo inosanganisire iyo inorape mahloko anenge eipanda, inorape pahuro panenge peizvimba, inorape gotsorwa rinenge risingaperi.

Madhokodheya nemanesi and nguwa yekuti vanotohamba muzvikora, mumachechi, peshe panenge pakaungane vantu veichivadzidzisa mayererano nezvirwere zvinenge zvichipararira panguva yakonayo nezvekuzvidzivirira ndizvona.

Vantu vemuzvibhedhlera vanotsvaka njira dzakawanda dzekuti vaone kuponesa vantu. Pamweni pakona unoona vechifamba vechitenderera vakasimudza mapepa ane mifananidzo kudai. Iwewe phiya, unotobudawo wotoningira woona ah chiinyi chinomboitika? Wotoona vantu vari kudzidziswa ngendaa yebesha, ngendaa yezvirwere, dangani chiinyi, chinenge chichipemberera nguwa yakona.

Madhogodheya anodzidzisa vantu marererano nezvirwere zvinouya kana muntu achinge aite bonde risina kuchengetedzeka izvi wanonyanya kuzviita pakaungana vantu kana kunamira munjira mese mufamba vanhu vachiisa mufananidzo inokombidza.

Mishonga yechibhoyi yakasiyana-siyana mimbiti yakonazve inorapa yakasiyana-siyana umweni mumbuti aungamboufungiri kuti unenge uchirapa umweni mumbuti unotorapa ngekungotsenga mashakani awo.

Pachindau pedu kune mitombo inoshandiswa ngevanthu kurape zvakasiyana siyana vamweni vakazwa mishana vane mimbiti wavanoende kokwaakura makwande akona oiswa mumvura ozwi dziisei mbijana votomwa votopora.

Pachivantu pane mbiti yakasiyana-siyana inoshandawo zvakasiyana. Vamweni vanotore gavakava riya voridzodza pachironda chinenge chaita ekutsva kana ngemvura dai mafuta, chero chinge chakupisha. Ronda rinotopora peya.